maintenant UREE oto endata oto addete UREE o addetee koto maaro addetee koto suuna addetee koto mbayeeri addetee koto maaro addetee koto tubaañoo maintenant normalement o tawii ko tubaañoo